Xale buy dem schol jigeen mwisika naawam mota bunu mwitaxa pajeru nge amenyenti tanka nare ngaje gisiporu bi onamene negi tabax bu nekasigena negi tabax bu yaatu bu am ay buntabu yu barri.

Deforakay kanam ay sifa sifa mo fi nekkal dengo de laldeko ca kanam bi bur rafetal kanam mo ngi ame ay popot yun bari ci bi foofum amnalu fa nekkalo ngate defare sa kanam bi bemurafet.

Oeeatop mu ngi kowee am fuñ be fawe baga si bo putamit mu ngi kowee am na bene motopu ndaw ci ganawam bu muñul onnamu ngi ci ganawam tamit ko butamit ukur mu ngi took fofuno moto mu g meñen ti tanka.

Lemugi wone palas nit ganni dañ de jóge ay palaas ñaw foofu di sheet palaas bi nakala mel dal foofu jànga fal bori gis falu bori tamit am na ay garab yi wertar ci ganaban foofu yopp njek bangi koo wi.

Taxi siiw ba ngi taxaw polis ba ngi taxaw di waxak ak driver bi waaye driver yi dak fobu ka jox dara r bum ko sonnal waaye polis bi lum nekkati lacce moy kayti moto yi suñu baaxe moto bi dafay dem polis duuko taxawal fu polis ba ngi sollu ñyuul.

Bu jigeeni afrika, ci yenn bi jigeen buñu la, nekku jigeen bu xees, doom bi tamet buñu la, doom ba ngi digër bu ngi rafet, ci yenn bi tame ci poppam mu ngi digër mu ngi rafet, siñ ba ngi weex boñi i ngi wee taralle, te ya ngi rafet mu ngi sol ay jaarambowa bu wertalams.

Yaya Jammeh mo nekk ci temp wi Yaya Jammeh wonè nè mum time jitem liggéey rekk nga liggéey dundal za boppa so liggéey wuut gisut la mungi tawal bubu poton bu rey mungi sol lu weeh.

Keytami demte daaw ci woote yi purum mu nekka njiiti réew moom nak taxawaayam bi yobb mugi ame benna kuleer bobla moom kuleer bu mo nekka bu nete o gise mund rekk amal rti arti waaji tofi mooko moom.

Sombe mo nekkani, sombe bi defte gas purr so buge gas gas mo amatende daffa hoot. Sombe bi nga de jel nga gas nga am gas pax bu hoot waa, purr so buge tutu ay garab ak yenen ak yenen sombe bi nga day jel purr nga am pax bu hoot.

Per def dee genne febar perr yi kapsul kapsul bi mongi amee kulóor bu nete ak bu xonxa so ko naane defla dee genne ay feebar bu nekk sa yaram wala ni wako jangoro bu nekka sa birr yaram daf ko de gene.

Peel bi dañ ko de weele suuf so mugee indi suuf sa kër bu rabax.Ca kër bi pel bi nga tibbee ko suuf peel bi soo jaxa simente. Ak suuf peel bi nga tee jël nga jaxaseep pel bi nga te tibbe nga dabaxay saneet.

Shate, shate nag dañj ko deh muur yu weex shate fuñj ko muuree defay muur kana mam bi yep dudeegaawa muri kana mam bi shate bi dañj ko deeju ab wurtu ci loho bi mutiyeko mu ngi tork ci kow lal bu rafet.

Ay jumtuwaay bu nga de jël pur natee ko dara, soo buge nata lu nga xamantene munlo koiy nate laxoo, mun nga jël jumtuwaay bi nga natee ko pur mo jupp. mën nga konatee pur mu dënga, waaye fekka dëngeen bo solo la maan.

Ru sal, jigeeni layte jëlu sal, def ku seen tuñi, bu rafetel seen kanambi, soo sanoo bi ser, defal sa kanambi bemu rafet, solu bemu rafet, nga jël makyaas bi de atñ b, nga rafetel sa tuñ bi.

Lii moto jakartaax boroom ñetti tanka ak onda naari tanka, moto mu ngi ci ganna waanm y moto bi gënut bu baax boobu seetu bu reeg moo geeni. Amna neegi tabaax bu koowe bu nekka fufu neg bi etas la, ci sa ndey joor ak sa chàmmoy tamit yepp amna ay neeg yu rafet.

Nak nak bu am yaram ñin ko solal pa bandeera, y bandeera bi mu ngi am foofuno ay bindayi bori. Binda yi nigi wone dula bu nekk waaw, mungi ame ñenti tank buxobu weex, mungi ame bejen.

Tame bi nak tenko di jël bu layee ko gerte soos mo xolle ca gerte bemu pare yàngi bugga genne gette bu dija bi ak gette bu sew bida go bugga genne dengay jël tame bi nga lay soo layee gerte bu ndàw bi debay ñow ci suuf gete bu dija bu baax bi mu desce tame bi lolay.

Jangakati karaati ñingi took seen njiit bi mu ngi ci kanam bée gi ñopp ñingay tiglu njiit bi njiit bi lu waxalol lañoo def njiit bi mu ngi taxaw waynte ñoom jangakat yi ñop ñopp ningi took ñi ngi ferenkulaay ñëna ñi ngi sol lu weex ak kaatube bu honpan ñëna ñi lu weex kese lañ sol.

Moto bu mag defde epp ay bagag yu bori bori bagas bi num dii see num di see moto bi mu nakoon epp mu ngi ame ay tank yu bori tankay nikku tankay ndaw tanka yu mak lañ bobab ci boppam defa mag lum epp tami defa mak ndawut mi ci kaw tali.

Jigeen bu rafet ji geen bi solelam bi sole ne polla poli ñoo dee gëna sol paata gine yi muy ni ko def takkal takki buumi mu njiit ci nu gëna rafet ni ci bii réew mi bi tafkak ban ci bop bi.

Plikatifu booli ñi ngi ñaw ci teerem bi ñam ñopp ni ngi soll seen solim mbi wara sol taxku seen dàlla yi bembaa ak kawaas fepare ni ngi ñaw puru jeem lumu wara def gaa ji ngi tiye seen boppa yi amna kuleni jiitee lumleen wax ni def lo laña def lumleen woon ji def loo lañna kati def.

I ñoo nekka di aar nit yi ci réew mi di ñuy aar ci ñi nga xamante ne nit yu bon yi la ñi koomlaay ñi dee saccax ñi nga xamante nee dañje ray ñu nga xamante nee dañ jeetux lu bon dañ jey dem laallu pon pare ñaw bu ga deflu bon ñi ñoo ñi deeti bale aar ñi ci ñuoñu te tamit jappale ñi defal ñi.

Kay bisi lumola, pi mon plas bi plas jayo kayl bey ak, xaryi bori nañ fi, nityi bori nañ, yu gooru ningi fi jay seen, arningi daaj ay banta fuñ takki seen xari, ngonumngi foofu noonu ay ci womngi, foofu luñ nane dox ak seen lekk.

Tali bi nit yi dañ ci dee dox moto yi dañ ci dee dox, aya dengay gis ay moto ci faa si faa si kaw tali bi. Am nañ moto bu nga xamentene nyeti tankala amna moto yi nga xamentene nyenti tankala, te soo seete ci booram fou tamit dengay gis ay palasoor jayket yi ngi toog. Tabax bu rëy etaas mo ngi ci ganaawam, taliba ngi rafet.

Weer, weer bu weex, weer bàngi ci kaw lu weerta, Lu weertalitamet mungi ci kaw lu xonxa. Weer bi mu gi weex tal waaye moom ci poppa mu gi teggu ci kaw lu ñaari darab, darab bu njikka bi moneka bu werta bu ci tegu moneka bu xonxa.

suwekati balo ñaari parti ñoo fi nekk benn parti bi mungi sol lu werta wakk tubey bu xawa bulu bu njul bennen parti bi mungi sol yare bu weex kol bi mungi am lu werta mu ngi sol dala ni ngi sol kawaas nunge pile balon bi

Jangaket yu mag, jànga nañ beñ wàcc, ñawo nañ seen bés laxke roog, leegi am nañu ga xamantenee seen jiit yi, nii amey dara jox leen bur woon leen ke rog mooneka seen bés bi, parenañ te loolu mooneka ludee wonee na parinañ luñ ligge, njing lani jëri jofal.

Plasi jayo kay, bi fi mongi am bagas bu bori, baga si lekka, baga ci nan, togga bo mongi fi, pay si bit plas bi weñland je fere fonono, fofonono plas bi mongi am topkotobu bax, mongi set, mongi rafet.

lekka bu neex, mburu ak salaat ak yappa moo nekka nii, mburu ñung ko tex si palaat bu weex, salaat bi sax xob yi, mu ngi werta, lekka bi di na neex paski, defar bi defa baax.

Palaasi ligéeyu wokaay taabul bu rafet mongi amee toogu ci ganawam toogu bu nuul toogu ba ngi nooy pur tokk ay almor munci ganawam almor ya ngi andakweer mun nga segis sa bappa mun nga fa deñg cxa bagaas su boori ci biir foofunonu te du xat.

Jigeen bu rafet solutumbu ba mu ngi bayyu karawam bi taka ko mu ngi amee jaaru sol jaaruy rafet mu ngi aj sol ñenti jaaru ci nopam bi mu ngi bankalante loxa mi mu ngi xoolee yenna wet.

Dalla yi lañ rafet so ko sole def de nabba sa tanka bi yep xale yi de dem jàngi skul ñoom ñoo ko dee ëppa di sol suñ ko oldef de rafetu ànda ak seen uniform at nu de sol tube bu guda def de ànda.

Li ay bagass ci defaro kayla ay masin munn nga ko seere mun nga ko jël nga ubbe ko dara so pare tamit yi nga de jël tamit seere ko bemu deger keng denge ubbi dañ de defar dange yax bagassi yepp len de.

Chosan defane jigeen bi mungi sol chosan bi rafetna mo gi def ay jaaru ci noppami jaar yu mag mongi takka ab sër ci loxbe ci boppam bi sër bu rafet nir bind ci serbi foofu non mugi sol ay cakka nu guddu sol garambubabu guddu.

polaas yi fiix lookaay góor yi ak yiggeeni dañ ci de ëppa di ñaw took bur jër nge law Fiix xal seen xoli polaas bi soo fi ñawe dengay jis nit yu góor yi jogee polaas ak polaas polaas yi bureeboy nga xam bo kuut ni ngi am a seen ay dula yu nga xamantene fo fu lañdee dal tookomo.

pëeryi dala bi defa xawa komase dàgga mo ngi def ay bana bana ci kaw mo ngi ci koowu karo ye nakk nekkul karop bi lañ dajal yopp dañ ko def ay boor boor boor jaxaseeko waye ay dogi ti karotland def fofunoon dala bi nakk nekkut dalle lon so

fiix lookaay plas yi ñaw dàllu lekkabe suur àndak sa nit ngir ñëwo ngeen fiix lujël ngelaw géej ba ngi noonu sox toogo ya ngi jàkkalwak géej bi garab yu taxu fofunu garab yu rafe lani ngi budt ñam ñopp ay werta lañ toogoyaa ngi foofu noonu tabi taabul bu mag mungi foofu noonu

gara bi atsalaat ni lam deme garaey xoby def de oyof dutee 1iis te tamit denga de gis defde ubbiku c xobyi nekk ci ganawaay xob bi nekk ci bi bi defte bankalante ci bi fofunum mo defte neex ci emoom kaytaay booko amee mën foo dexeer nga lekk ko

mbaam xuux bu am yaram kankay ganaawe yi ngir so xoole boppa bi mu ngi am kom lu melni biejegeen ba ngi kat moto bi ci ganaaw fi moto bi mum ngite ep ay yu weex nit yu weex ñi ngi toog dingay xool li deflen deen epprni ñaw fi di xool cin rab rab yi nakalandi dunde fi

juma lu niti julli di filandee dem je julli waxtu bu jot suba be ceg bi takku saan demes gexe e filande julli waktu yala bu jott filande nu tabax bi refet na wofu mo ngi amee ay garab garabu refett

jigeen ni waxmante ne ñaari parti jigeen lañ ñu ngee pilee balon waaye ño jaxa lañ nje pile balon bu seen tankaylañ i kate loxo lañ nje pile boobu loxo bey denga de yel falonka sa ni ko ci ko mu dem ci sanke wi sudduggee ci biir fofunoonu lay marke ngam suddugo nak fekka moo bu ama gul

Dali buks dalay rafet dala yitenko de sol bur dem fu nga hamantene mogniti bori ningi kofonon xew ci ay liggeeo kay denga de mona sol wi genne ak mon te soko sole do rus denga de kontan bur sol ko te defa seer dalabi bu rafet la.

ay rabrabi yeb ni ngi toog bu nekkamuni buga ind xibaar xibaar buwu lañdeb walante ñi binda nga gi soo ko jàngee dex la de won lu bori te denga dee kontaarbu jànga ko garab mungi seen gana rabiñ yi xool fu nekk

Tabax waaye tabax bi paregut so xoolee wayante tabax bi tabax bi muyi narat nekka tabax bu rafet site bun tabi foofu dengate gis ay block yu bori nin ko teklante ko foofu bulook yi nak nekkuut ay potopoto lee cimen bulook la nin ko tëg ci buntayi di lem ñu buori la.

Neegi etas bu rafetu neeg bi am na bu njëkka am na bu ci digga na bu ci nijj mo melni jifti polaas la waayente ñyettel bi ci ko moo gana kob nekka ci suuf boobu koowee amna benn bu mekka ci digga etas nakk dañ pe am ay palantëeri yu rafet.

Kigeen bu rafet solinam mbi refena te solimbit refa mat nekku solin bu xam nente teggel ne yaramb dana bi ref moo genna tuuti ngi sol ceen ceen bu rafet te tamit mungi def musor musor bi mungi nagg wope inte karaw bu buddagi boo bu gafa genn mungi ame kalfe kalfi bu xonxa jigéen bi rafet na.

Seetu ngo nekani soo defee seetu bi dangay is foxunoon ay motoinuy toppa lanteesi ko telebiti dek seetu nakk def la dee di mbale ës ki seetu defla de wono yi ñaw ci ganaaw wala li ñaw ci kanam yepp teew sa boppa soo seete sa boppatatengay bi sa boppa nga xam nak nga mel bala ngay genn ci àdduna bi waltie soo xoole bo dangay xam nak nga dee de.

saal bu rafet saal bi mugi amee ay toog doogu yu rëey bu rafet teogoy ñi ngi def ay njegeenaay kom soo toogee muñ gaajal ginay bi nga def ko sa foow wala nga def ko sa weet wala nga def ko sa boore bëkko bi moo bu natodebbu baa nga toppu baatu tal sabro bi taabal muy ci gigel xaa toogee rafetnaloo

Lii xaj monikani xaj bi amna doktor bu took suma boori ndey joor koku ni sollu bu la te mu ngi sol tami der ci lu xom mi komlaay dumlaal foofu noonu kom dumu na des ci lu xam bi ben wee nit kuwee mui took loxolcàmmooy bi koku tamit ngi sol mbuus ci ni ngi sega ci ko xajb.

s bu neexane anesos bi ñi ko defareet diiw lin ak kamaate doolin bu neex lam am am na yappa am na kaanee sos bi soko de lekk def lage di mbale ci sa yara yuñu ko def ci ko palaat bu wee.

naan la naan bi mo ngi feester ci biit bu tel bi nak amuyaamee couber bu hona naan bi ñin ko defaree guyaab lo lañ jeseen ci bu teel bi ay so ko deenaan lan ban xet nga dee am nyeti guyapb nga dee am telool tamil baaxna ci yaram naan ko defla dee di mbaleebu baa

masi mbimmo non kenna kese mo taw fofu noonu ñawket binikfsib ganawam mu ngi am tamit ay taabul almorbou kfadugal pay baga ekom seyire yi indi xofulako dey deñca way ñawket bi nik

Tali bi ekku tali bu ñuul bi militali la, ku nga xamantine ci pit d kabe, a ci ganaawu leegi fonfu debde, am ci bir ker yi ahi garab, garab yu buree bure, ñi ngi tabax fen ci tabax yuy noon, tabaxidalamut yu weex garab yu yopp yu weertala, ci garab yu refet yi ngi taxaw, moto moy ci ganaaw pool ñi ngi.

ay njiit ni ngi took bu ka joxe ekibaar wala kuka dem utbi ab palaas mugo xaman te neplaas bu omigerin ñepp ñi ngi took koofi gis njiiti palaas la gaay ñi enntaen nataal i ra fetna saen soleni rafetna ay njiit lañ

Neet ñu waxamantenee nekkun ay jullit ñu ñoo nekkani neek bi ladeegaay jllen jullit ñi ku waktu mu nekkawaay dimas bi dimas lañ ci seen niit bi ñi jlli julli bi ñinge oy ñinge fecc noonu lañ i ñinge ameefe daraf ci xoow nit bi boobu moodeewane ñoom ay nekkun ñu julli.

Ekk ñjkai kom soo ñawee leegy dann sa bu la neex soo buggee nga tanna lekka bu njëkka bi su la neexe bu nekka ci ligga bi soo la neexe bu nekka ci mojab lekka bu la ci gana neex boobu nga da a ñeppe mungi foofu noonulekka yu boree bori ño fa nekka.

luñu dut julli ñoom ñoo nekani ñam tamit am nañ seen njiit bi moo nekani mu ngi taxaw ñeneen ñi yepp ni ngi topp ningay dëg lu ka di wax moom am na lum jàkarloo waaye lum jakkar looloolu fof su goxe nga gis gaay muna degga bu baax mbool loolu moole ngay dimal ñepp ñoom ñi mona i bi koralam tuut

jigeen bu rafet mu ngi sol solen bu rafet mu ngi toog ci toogu burafet amna ay jaaru muna dala inna jaaru loxo jaaru yanngi nguddu

bindeekaay ay pen mo yi daf gee den kode jël tro bindee ko ci sai bukk so deme ci skuli mag yi wantu mama.

li def la dee won li hurtaalokaayl soo bugge taal dara nga bus mu takk soo bugge fay nga bu mu fay soo bugge sarse samu baa bi fi nga xote sars

bay ket gay ni ngi amee peeri nakk ni ngi amée seen masin golo bi takka nañ seen naggi ni lonka seen masi golo ale bu kór bi mu ngi ce kanam tiye nag bi ben ngóor ci digga bi ngi tiye yar bi porlumu yaxe wóor bi nekk ci ganao mu tiye masin golo bi gaay ñi nge xotti ci tol bi mu ngi yaatu

jëkk dak jabar seen solun bi rafetna góor bi moo gana bitu jabar bi waaye tami jabar bi moo gana xees góor bi ñoom ñepp ningi refet jegen bi mu ngi def ay lam ci luxoni def ay jaaru lox tamin bungi amee musoor bom ñepp seen yirebu bu werta la góor bi mu ngi solaayi mahana

Xale bu jigeen mungi toog ci bumti seen neej bi mu ngi toog ci ab toob bu bu mu ngi loree bukk mu ngay jàng mu ngi wakoo baagam ni mngi sol dallayu rafet ci pa bitefa gat tanka yi mi ngi genn ci xoo mboobu sol dana bi muy xawa genn tuuti mungi sol ay lonet moo ngi am kab.

Binn bi mu ngee wone ni bank bank moo neka plaas bu nga xamantine xof nga dee dem jeli sa xaalis bi su weer bi teexe bank mo de joxe kom ay leb leb nga leb nga fayaat ci bank bi nga deemuna diñce xaalis so bi bankul baax la yu nala dimbale ci kanamu.